Amatooke mangi, emmotoka, abantu, ensuku obuguudo bulabika bubi bwonna. Abantu bayina amazannyalaze. Ebire mu bbanga birabika bulungi nnyo ate bagenda mu maaso.

Abakyala bakuŋŋaanira mu mbeera yaabwe mwe bali, bakola emirimu egy'awamu. Batudde bayiga ebyemikono, bakola ebyemikono; amaka gaabwe masanyufu mu mbeera yonna gye balimu.

Omutunzi atunda ebyokwewunda eby'ennono eby'omu mutwe, eby'omu bulago, alina engoye naye nga byonna by'atunda bya nnono. Birabika bulungi, ogulako eky'ennono yo.

Abasambi b'omupiira basanyufu. Beekuŋŋaanyizza wamu bonna basanyuka era n'omufuuyi w'omupiira waali awo ebbali waabwe.

Omwami ono ayambadde bulungi, asabise ennyindo ye n'emimwa gye nga yeetangira obulwadde obutambulira mu mpewo era awo toyina bulwadde bw'omusanga.

Enjovu eno, enjovu nkadde, mpanvu naye ne w'ebeera ekyeya kya.. kya kubbairo, wonna tewali mazzi, yonna ekaddiye, n'essanga lyayo eyina lyamenyekako eyina lya kitundu.

Omwana omuto, omwana ow'obuwala akalakkalabya emirimu. Ali mu kkola, ayiga okutunga agende okkula ng'asobola okubaako kye yeekolera ng'omwana w'eggwanga ky'asobola okuteekawo.

Ssaabasajja Kabaka atudde ku ntebe ye ne Katikkiro akutamye ayina amawulire g'amuwa Kabaka musanyufu era ndaba musanyufu nnyo Kabaka wa Buganda.

Ekisolo kino kitunuza obukambwe feesi yakyo naye kiyina kkala enzirugavu n'ebyeruyeru. Ebbali waakyo waliyo ebitittiriri walaawalako; bya kiragala

Omuliro gukutte ettale. Gwaka, gwa maanyi buli wamu emiti gyaka omuliro. Kyokka omukka guzibye ekkubo, bbooda entambula beerwanako okulaba nga bayitawo.

Enkima eri mu nsiko gy'ebeera era eri mu kunoonya byakulya era eyina ebyokulya by'ekutte mu ngalo by'erya ekozesa mikono gyayo okufuna ekyokulya era eyina engalo nga ez'omuntu.

Omutunzi w'amenvu agateese emiteeko egy'enjawulo. Ayinawo agengedde, ayinawo amabisi era agatadde mu bubbo, waliwo n'amatooke; mutunzi.

Abaami bano bavubi era bavuba batudde. Ono omwami ono aliko obulemu naye asobola okuvuba era n'afuna ebyennyanja era ali awo yeeteeseteese.

Ekitundu kino kirabika bulungi. Enguudo zaakyo nnungi, obudde buwungeererera, abantu bonna basirifu, abantu batono, emmotoka si nnyingi nnyo ku kitundu naye enguudo zirabika bulungi; baazikola bulungi.

Omuntu ayimiridde ku njazi mu masekkati ga g'ennyanja. Amazzi gakuba ku njazi bwe gabuuka mu bbanga era omwami mugumu era talina ky'atidde kuba ali bulungi.

Omwana ono yeetisse akozesezza enkata, bye bamu akozesezza enkata okwetikka naye era musanyufu. Mwana alabika bulungi, mwana omuto.